Aantu oyendji monena oyena oongeshefa molwashoka oyahala okumona iisimpo yiigwanithile po oompumbwe dhawo. Yamwe ohaya yogo iikutu, yamwe ohaya panda yo yamwe ohaya kulula aantu e taya futwa.

Ombaanga yo Bank Windhoek okwali yi na ethigathano mono aahikingalo ya Namibia ya li ya tegelelika ya hike oongalo dhi na sha nombaanga. Aasindani aanelago oya li ya pewa omagano giimaliwa, ngono a li e ya monomola yotango okwali a pewa iimaliwa omayovi omilongo heyali, monomola ontiyali okwali a pewa iimaliwa omayovi omilongo ntano na ngono a li eya monomola ontintatu okwali a pewa iimaliwa omayovi omilongo ndatu.

Moositola ohamu kala muna oolaka dhoka hadhi kala dha pakelwa iinima, omuntu ngele ayi mositola ohakutha okatemba moka hatula iinima ye mbyoka apumbwa. Ngele eyi gwanithapo ohayi pomashina aka dhengithe nokwiifutila.

Oositola ndhoka hadhi landitha iikulya yapya nale ohadhi kala dhina aalandithi mboka haya kwathele aalandi, ngele omuntu okweyamo ena shoka ahala oha lombwele omulandithi eteshipewa ekeshi futile pomashina

Aantu iimaliwa ohaye yi longitha ya gwanithe po oompumbwe dha yooloka. Ohaye yi longitha okufuta oohauto, omagumbo, okufutila uunona osikola, okufuta aanilonga yawo, naayamwe okulanda iikulya yomomagumbo.

Aantu mboka ye na omagumbo noya hala iitaafula yoku ilongela, yokutelekela, yokutenteka iinima moondunda dhawo dhoku uhala ohaya landele mo iitaafula mbyoka hayi kala ya ningwa koonkulungu.

Ositola oyo ehala moka aantu haya landa iipumbiwa yawo ngaashi oothewa dhokwiiyoga, oothewa dhokuyoga iikutu, oothewa dhokwoopaleka momagumbo nomiti dhokwiiyoga komayego. Ngele omuntu okwayi mositola eta mono mo shoka ahala ohayi peshina e keshi dhengithe ye a gandje iimaliwa.

Iipilangi ohayi longithwa okuninga iinima oyindji. Ohayi longithwa oku tulwa komagumbo, opo ku vule oku dhengelwa iipeleki. Ohayi longithwa wo okuninga iitaafula niipundi oshowo oosikopa dhiikutu.

Momagumbo gopashinanena omu na ehala ndyono hali ithanwa oseti. Aantu ohaya kuutumba mo uuna ya hala okuthuwa po taya kundathana nenge taya tala oradio yomuzizimba. Mehala muno ohamu adhika iipundi noshowo iitaafula ya longwa koonkulungu.

Aantu ngele taya longekidha iituthi yawo ngaashi yoohango, omavalo oshowo omashasho ohaya landa ooradio nenge oongelema ndhoka hadhi lili oongalo, opo ya lilithe oongalo piituthi yawo ya tya pule nawa.

Omakopi gokufulukitha omeya ohaga kala geli koondando dhagwa moositola. Aantu mboka yahala omakopi momagumbo gawo oha yiilandele omakopi opo yavule okufulukitha omeya gokwiiyoga nosho wo gokuninga otea.

Mongashingeyi ngele owa hala oku ilandela iinima ngaashi oombete, Oohauto, egumbo, oothewa dhoku iyoga, oothewa dhoku yoga, omagdhi gokulya, oosopa, oombiga owa pumbwa iimaliwa opo wumone iisimpo owa pumbwa oku longa nuudhiginini.

Iimaliwa oyasimana mongashingeyi kehe gumwe ota longo nuudhiginini oshoka okwa hala iimaliwa opo a vule okwii gwanithila po oompumbwe dhe. Aantu yamwe oha longitha iimaliwa ya futile uunona wawo ooskola , yamwe ohaya landa omagumbo no yamwe ohaya landa Oohauto.

Aantu mboka yena ooseti momagumbo gawo ohaya landelemo uutafula mpoka haya vulu oku tulapo uuhalasa ngele megumbo muna aayenda notaya nu, ohaya vulu wo oku tulapo iimeno yikale tayi monikitha ehala nawa.

Oositola ha adhihe hadhi landitha iikulya, dho ha dhihe hadhi landitha iikutu, dhimwe dho moositola ohadhi landitha iiyata mbyoka aantu haya hogolola mo mbyoka ya hala haye yi landa, haye yi fala kaahondji yaka hondjelwe oonguwo dhawo dhoka ya hala.

Oositola dhimwe ohadhi landitha ashike iinima ndjoka hayi landithwa pomalungo, ngaashi oombinga, uukopi, omayemele, omakopi gokufulukitha omeya naantu mboka yena iimaliwa oha ye kiilandela iinima yopomalungo gawo.

Opu iipundi mbyoka hayi ningwa yoku thuwa po. Omuntu ngele eliko a kuutumba oha vulu oku kala tiikwilika a fa eli kekwilika . Aantu mboka ye na iimaliwa oha landa iipundi yawo mbika ya ka mutumba uuna ya hala okuthuwa po.

Oseti hayi ayike hayi kala niipundi mbyono aantu haa kuutumba uuna taatula otv yomuzizimbe. Iipundi niitaafula ohayi kala woo pondje mpono aantu haa vulu oku kuutumba komatango nenge uuna keyima kuna iikogo.

Aantu mboka yena iimaliwa ohaya landele momagumbo gawo iipundi niitafula, ohaye yitula momahala mono haya lile opo ya vulu okukutumba po naakwanezimo yawo oshowo ookume kawo uuna tali uulalelo , omwiha nenge oshumbululwa.

Ositola ehala ndyoka aantu haya landa iipumbiwa yawo ngaashi omagadhi gokugwaya, omagadhi gokulya, othewa dhokwiiyoga, oothewa dhokuyoga iikutu niikumbatha, othewa dhokopaleka momagumbo, oothewa dhokuyoga iiyaha. Una aantu ya pumbwa iinima mbino ohaya yi kositola ya kalande talongitha iimaliwa.

Aantu mboka haya ningi iipundi niitaafula ohaya yeyi landitha kaantu mboka ya hala ya kale ye na iitaafula momagumbo gawo oshowo iipundi. Iitaafula mbino niipundi ohayi vulu okutulwa momahala mono aantu haya lile momagumbo nenge momahala mono aantu haya leshele nokunyolela iinima yawo.

Oshilongo Namibia oshina iimaliwa yomafo oshowo iimaliwa iikukutu. Iimaliwa yomafo otu na ngaashi omathele gaali, ethele, oodollar omulongo, oodollar omilongo mbali omanga iimaliwa iikukutu otu na oodollar ntano, iithilinga omulongo, iithilinga intano.

Mositola omuna omahala gokumbaka mono hamu landithwa oomboloto dhomaludhi gayooloka oomboloto dhoka hadhi kala dhina oosuuka kombanda ,omakuki oshowo oomboloto dhika hatu Landa dha kehe esiku momagumbo.

Ombaanga yaStandard Bank oyina omukalo ngoka hagu longithwa kaantu uuna yahala okutumina aantu mboka kaayena oombaanga dha Standard Bank iimaliwa. Uuna omuntu atuminwa iimaliwa ohavulu okuyi kutha ko nenge kena ombaanga yaStandard Bank.

Oombanga yo Bank Windhoek ohayi longekidha omathigathano goku mbwinda aantu mboka yena ohokwe no yeshi okumbwinda ohaya kutha ombinga momathigathano ngaka naasindani ohaya pewa omagano.

Mostola ohamu kala muna omashina mpoka hapu dhengelwa no kufutila iinima. Omuntu ngele ayi mostola taku thamo shoka ahala ohayi peshina iinima eta yi dhengwa ye eta gandja iimaliwa komulandithi.

Aantu mboka yehole oongalo nenge mboka yena iituthi yomashasho, yomavalo nenge yoohango otaya vulu okwiilandela ongelema dhoka hadhi lili oongalo, ongelema dhoka oto vulu okudhi adha pondando dhili pevi mostola.

Ondunda oyo ehala lyoku lala mono omuntu ha lala uuna asa oomposi, mondunda ohamu kala muna ombete, omutsegombete osho woo okapundi haka kala komagulu hono omuntu ha vulu okukuutumba nenge a londeleko uuna tayi kombete, kombete oha ku landelwa omalapi gokuyala gokwiisiikila osho woo iikuusinga.

Oositola dhimwe ohadhi landitha owala omizalo dhootate, uuna ootate ya hala iikutu, ohaya talele po oositola dhika, opo ya ka lande omizalo dhawo. Omizalo dho moositola ohadhi vulu okwii yelekwa, opo omuntu a lande oshikutu a gwana mo nawa, kaa shikale oshinene unene nenge shi kale oshishona, i taa gwana mo.

Ombaanga yaBank Windhoek ohayi longekidha omathigathano gokutondoka. Aantu mboka yena ohokwe noya hala okukutha ombinga momathigathano ohaya futu oshimaliwa shontumba opo yakuthe ombinga. Aasindani ohaya sindana omagano giimaliwa yo aamatuki ohaya pewa uumbilya woshali.

Mehala lyokutaalela oradio yomuzizimbe, lyokuthuwa po nenge lyokukundathana naahenwa ohamu kala mu na iipundi mbyono hayi kala ya tulwa uukuusinga. Aantu ohaa kuutumba ko uuna ya hala okuthuwa po nenge ya vulwa okuthikama.

Yamwe yomaantu mboka ya hala iimaliwa ohaya yogele aantu iikutu. Uuna omuntu e na iikutu ya kaka, ihe ke na ethimbo lyokuyi yoga oheyi fala mpoka hapu yogwa iikutu, e tayi yogwa nokukangulwa ndele te yi ile po uuna ya pwa.

Uuna aantu ya pumbwa iipumbiwa yomegumbo ngaashi: omeya giiyimati, omahini, oothewa dhokuyoga, oothewa dhoku iyoga, omagadhi gokulya noshowo omagadhi gokugwaya ohaya yi moositola dhiikulya nodhiipumbiwa yilwe, opo ya ka lande shoka ya pumbwa.

Aantu mboka haya longo noyena iimaliwa, ya hala iipundi niitaafula yomooseti dhawo, ohaya landa iipundi mbyoka hayi ithanwa omatyofa oshowo iitafulwa mbyoka hayi kala ya longwa tayi monika nawa ya longwa nuunkulungu yaka tule mooseti dhawo.

Oositola dhimwe ohadhi landitha omagadhi gokugwaya, oothewa dhoku iyoga oshowo iiyopalethi iikwawo yolutu. Uuna omuntu a hala omagadhi gokugwaya, othewa yoku iyoga nenge iiyopalethi iikwawo yolutu ohayi mositola ndjika e ta ka landa iipumbiwa mbika yolutu opo a vule okusila olutu lwe oshimpwiyu.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa ya yooloka kiilongo iikwawo, osho wo oongushu dhiimaliwa kadhi thike pumwe. Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho yina ongushu ya yooloka kiilongo iikwawo.

Kakele koositola dhiikulya, opuna wo oositola dhiikutu ndhono hadhi landitha omizalomwa, oongaku, uundjato. Aantu mboka ye na ompumbwe yiikutu, yuundjato noongaku ohaya yi moositola ndhika opo yakalande shoka ya hala.

Ombaanga yo Nedbank oye etapo omukalo ngoka omuntu havulu okulongitha ongodhi ye atumine omuntu iimaliwa kombaanga ye nokufuta woo iinima yilwe itayi kombaanga.

Yamwe mboka haya longo mepangelo oya kuta aaniilonga momagumbo gawo ya kale taya taka mitha iimuna, taya sile uunona oshimpwiyu noshowo oku teleka. Ngele ya pewa iiyemo yawo kepangelo ohaya kutha po nee iisimpo yimwe ya fute mboka haye ya longele momagumbo.

Oshilongo shetu oshandulukapo iimaliwa iipe ombanga ya Nedbank otayi lombwele aantu mboka haya longitha ombanga ndjika kutya iimaliwa mbika iipe itayi vulu okulongithwa momashina ngoka go pondje uuna taya tula iimaliwa mombanga dhawo.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho yayooloka kiilongo iikwawo. Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho yina ongushu kaayithike piilongo iikwawo. Miilongo yimwe ihamu vulu okulongithwa iimaliwa yaza kiilongo iikwawo ihe ohayi lundululilwa miimaliwa yomoshilongo mono opo yiwape okulongithwa.

Oositola dhimwe ohadhi landitha iinima yomegumbo ngaashi iipundi, iitafula, oosikopa dhiikutu, oosikopa dhoongaku osho wo oosikopa dhomoondunda dhokuuhala. Aantu mboka yena iimaliwa ohaya landele iinima mbika momagumbo gawo.

Aantu mboka yena ompumbwe yoongaku noondjato ohaya yi moositola ndhoka hadhi landitha uundjato, oongaku oshowo omapaya opo ye kiikongele mo oongaku ndhoka ya hala. Yakakonge mo oondjato dhawo dhiikutu, oondjato dhopeke oshowo omapaya gomoombulukweya dhawo.

Aantu mboka haya hongo iitaafula miiti nomiipilangi ohaya kala ye yi ngonga nawa, ye yi honga nawa, ta yi monika nawa, tayi hili aalandi ye ye. Aantu mboka ya pumbwa iitaafula momagumbo gawo oha ye yi landele mo.

Monena kehe gumwe okwa hala iilonga a mone iisimpo opo a vule okwiigwanithila po oompumbwe dhe. Ngaashi okulanda oothewa dhoku iyoga nodho kuyoga, oothewa dhoku opaleka momagumbo, okufutila aanona oosikola, okulanda omagumbo gawo oshowo oohauto.

Monena kehe gumwe okwa hala iisimpo. Aantu otaya kongo iilonga opo ya vule oku mona iimaliwa, oshoka yamwe oya hala okulanda oohauto , yamwe oya hala okulanda omagumbo, yamwe oya hala oku futila uunona wawo ooskola yo yamwe oya hala okwiigwanithila po oompumbwe dhawo dha kehe esiku.

Aantu mboka haya longo nuudhiginini noyena iisimpo ohaya landa iipundi yokukuutumba momagumbo gawo oshowo iitaafula mpono haya vulu okutenteka iinima yawo ngaashi omambo nenge iikunwa yawo uuna ya kuutumba taya thuwa po notaya nu.

Omagumbo gamwe ogena iipundi niitaafula yili pondje aantu ohaya kuutumba po uuna yahala okuuva ombepo , inaayahala okukala megumbo oshoka ohamu kala mwaputsala ethimbo limwe nenge omuntu ahala owala okukala pondje.

Dhimwe dhomoombaanga ngaashi ombaanga yaBank Windhoek, ohadhi longekidha omathigathano, mono aantu haya kutha ombinga, e taya sindana omagano. Omagano ngano ohaga vulu oku kala oshimaliwa nenge omuntu ta sindana, opo a ye pehala lyontumba eki iyuvithe nawa.

Iiyimati niikwamboga ngele ya pi, ya adha okuliwa. Aanangeshefa ohaya kala ya ipyakidhila. Taya landitha iiyimati yawo ngaashi omayapula, omambanana, omamengo niikwamboga wo ngaashi oomboga, omatama niihakautu.

Oshilongo Namibia oshina iimaliwa yomafo. Iimaliwa mbika tu na yomafo ongaashi oondola omathele gaali, oondola ethele limwe, oondola omilongo Ntano, oondola omilongo Mbali osho wo oondola omulongo.

Oongelema dhoongalo dhoka hadhi longithwa piituthi yomavalo , yomashasho nenge momagumbo kwaamboka yehole okupulakena oongalo, ohadhi kala dhili poondando dhagwa pevi moositola dhimwe.

Oombaanga dhimwe ohadhi longekidha omathigathano goku matuka. Aantu mboka ya hala oku kutha ombinga methigathano, ohaya futu, oshimaliwa opo ya kuthe ombinga methigathano, taya tondoka ookilometa dhontumba, methimbo lya ngambekwa.

Iitafula niipundi ohayi landwa kaantu ya tule momagumbo gawo. Ohayi vulu okutulwa momahala moka aantu haya lile, ohayi vulu wo okutulwa momahala moka aantu haya ilongele. Uuna omuntu a hala oku ilonga nenge okunyola iinima ye ota kuutumba koshipundi e ta longitha oshitafula okunyola.

Moositola omuna omahala gamwe ngoka haga landitha iikulya mbyoka ya telekwa nale. Uuna aantu taya ende oondjila oonde nenge omuntu azi megumbo inaalya, ohavulu okupita mositola eta landa iikulya mbyoka ya telekwa nale.

Aantu mboka yena omahala gokulila momagumbo gawo ohaya landele mo iipundi oshowo iitafula, mpono aantu ta ya vulu okukuutumba nokulya. Opo kaaya lile moondunda dhokulala.

Aantu mboka kaye hole okuyoga iikutu koonyala naamboka ye na iimaliwa, ohaya ilandele omashina gawo gokuyoga iikutu. Omashina ngano ohaga kala geli koondando dhagwa pevi moositola dhimwe.

Aantu mboka yena oohauto otaya kunkililwa kaya hinge uuna yanwa omalovu, oshoka otaya vulu oku etitha iiponga mbyoka tayi vulu okufalela oomwenyo dhaantu. Uuna omuntu ewete kutya okwa nwa na ita vulu oku hinga, oshihwepo a londe olefa.

Oostola dhimwe ohadhi kala dhina aantu mboka taya kwathele aalandi. Uuna omuntu ahala sha oha pula omukwatheli eteshi pewa nokonima ngele eshi pewa ohayi pomashina opo awape okushi futila.

Aanru mboka yena iimaliwa na oyena ooseti momagumbo gawo, ohaya landele mo iipundi opo. ooseti dhawo dhi kale tadhi monika nawa. Iipundi mbika ohayi kaantu uuna taya tala oraidio yomuzizimba, uuna muna aayenda nenge taya kundathana.

Oshilongo shetu Namibia oshina iimaliwa iikukutu oshowo iimaliwa yomafo. Iimaliwa yomafo opuna owala oodola omulongo, oodola omilongo mbali, oodola omilongo ntano, oodola ethele noodola omathele gaali.

Omuntu ngele ta talele po miilongo yilwe iimaliwa yomoshilongo she ohayi shendjelwa miimaliwa yomoshilongo hoka ta talele po, oshoka miilongo oyindji ihamu longithwa iimaliwa yiilongo iikwawo.

Ombaanga ya Bank Windhoek ohayi longekidha omathigathano moka omuntu ha vulu okusindana iisimpo, nenge ta sindana okuya kefudho kondje yoshilongo. Uuna a longitha okakalata ke okulanda iinima mositola, ihe aantu otaya kunkililwa kaya gandje uuyelele wombaanga dhawo kukehe omuntu, oshoka otaya vulu okukanithila mo iimaliwa yawo.

Aantu ohaya vulu okuhonga uusikopa okuza miipilangi. Ohawu longithawa moongulumambo moka hawu tulwa omambo gaakwashigwana.

Aantu mboka oonkulungu ohaya hongo iitafula, iipundi oshowo oosikopa miipilangi. Eta yeyi landitha kaantu opo ya vule oku mona mo iimaliwa yawo, ya vule oku ilandela oompumbwe dhawo dha kehe esiku.

Ombaanga ya FNB otayi lombwele mboka haya longitha ombaanga ndjika nokutya oto vulu okulongitha oka kalata koye mostola uuna tolanda oompumbwe dhoye ihe ito nanwa shwa kombaanga.

Opuna oositola dhoka hadhi landitha iikulya ya telekwa nale, ngaashi iikuki, omakuki, oomboloto, omihaka noohi. Uuna omuntu a zi megumbo ina lya oha vulu okupita mositola moka, e ta landa shoka a hala okulya.

Aanru mboka oonkulungu noyena uunongo mokuhonga iinima miiti, ohaya ningi iipundi mbyoka omuntu h vulu okuthuwa po uuna a loloka. Yimwe yomiipundi mbino ngele omuntu okwa kuutumba ko, oha vulu okukala ta ikwilike a fa eli kekwiilika.

Uuna omuntu asa enota nenge ena oshituthi shontumba ngaashi shevalo , shohango oshowoo sheshasho ohayi mositola akalande iikunwa ngaashi omeya giiyimati , omalovu, oonamunate niikwawo yilwe opo yatyapule iituthi yawo.

Ombaanga yabank Windhoek ohayi longekidha omathigathano goku yoga, aantu mboka yena ohokwe noeshi okuyoga ohaya kutha ombinga methigathano muka naasindani ohaya pewa omagano gawo.

Moositola omuna omahala ngoka haga kala gena iikulya ya telekwa nale nenge iiyimati. Ohamu kala muna omuntu ngoka ha kwathele aalandi, uuna omuntu a hala iikulya ya telekwa nale nenge iiyimati oha lombwele ngoka e limo ta kwathele e teyi pewa ye e ke yi dhengithe peshina.

Aantu mboka ye na iimaliwa ohaya landa iipundi oshowo iitafula ya tule mehala lyawo lyokulila ya kale taya lilemo oshuumbululwa, omwiha oshowo uulalelo taya li pamwe naanegumbo yawo oshoka inaya hala aantu ya lile moondunda dhokulala oshowo moseti.

Opu na oositola ndhoka hadhi landitha iikulya hadhi kala pomahala mpoka hapu nwethelwa oohauto omahooli uuna aantu taya ende iinano iileleka ohaya thikama pomahala mpoka opo ya vule ya ka lande iikulya yawo ya tsikile nolweendo.

Mongashingeyi aantu oyendji oyahala iinima iiwanawa yahuma komeho. Aantu mbono yena iimaliwa yalonga nuudhiginini ohaya landele komagumbo gawo iipundi yopashinanena osho wo iitaafula.

Iisimpo ohayi kongwa momikalo dha yooloka. Aantu mboka yena ontseyo mokuninga iipilangi, ohaa hongo iipundi, etaye yi landitha po kwaamboka ya hala iipundi momagumbo gawo opo ya vule okukuutumba ko.

Aantu ohaya longitha ombanga yaBank Windhoek ya punguleko iimaliwa niiyemo yawo noshowo oku tumina mboka yeli ko kule nayo iimaliwa. Ihe aantu ota kunkilile ya takamithe oongangala dhoka dhi hole oku yapul uuyelele woombanga dhawo kaa yedhi gandje oshoka otaa vulu oku kanithila mo iimaliwa yawo.

Muuyuni wonena kehe gumwe okwa hala owala iisimpo, oshoka ohatu yi longitha tu gwanithe po oompumbwe dha kehe siku. Aantu ohaya yogo iikutu, yamwe ohaya panda aantu, yamwe ohaya kangula iikutu nayamwe ohaya opaleke omagumbo, opo ya vule okumona mo iisimpo.

Oositola dhimwe ohadhi landitha iipundi yomomagumbo osho woo iitaafula . Aantu mboka yena ooseti dhawo, ohaya landelemo iipundi niitaafula opo aantu ya wape oku kuutumba uuna taya tala olaandiyo yomuzizimbe nenge taya kundathana .

Ombaanga YO BANK WINDHOEK oyina omashina ngoka haga kala geli pondje nombaanga nohaga longithwa kaantu uuna ya hala okutula iimaliwa koombaanga dhantu yalwe okukuthako iimaliwa yeyi tuminwa koongodhi oshowo okutula iimaliwa kombaanga dhawo yene.

Moositola ohamu landithwa iikunwa ngaashi, omeya giiyimati, oonamunate, oshowo iikolitha. Aantu ngele oya sa enota nenge ye na iituthi yawo yoohango, omashasho nenge omavalo, ohaa yi ya ka lande iikunwa moositola, opo ya vule okutyapula iituthi yawo.

Aantu ngele taya tungu omagumbo gawo gopashinanena ohamukala muna ehala ndoka hali ithanwa oseti. Mehala muno aantu ohaya landelemo iipundi mbyoka hayi ithanwa omatyofa hayi kuutumbwa kaantu ngele ta ya thuwapo nenge taya tala oradio yomuzizimba. Ohaya landelemo woo iitaafula yi wape oku tenteka iinima.

Momahala gokutelekela momagumbo ohamu kala mu na okapomba hono haka kala ke na okatemba. Aantu ohaya longitha okatemba yi iyoge koonyala nokuyogela mo uuyaha. Omeya ngono taya longitha ohaga pitile mokatemba gu uka komalambo gomeya.

Iipundi niitaafula ngele ya hongwa, iitaafula ohayi tulwa omasipili kombanda, opo yi kale tayi monika nawa. Aantu mboka ye na iimaliwa noya hala omagumbo gawo ga kale ga huma, ohaye yi landa.

Ondunda oyo ehala lyokulala moka omuntu ha lala uuna a sa oomposi nenge a hala a thuwe po. Mondunda ohamu kala mu na ombete. Aantu mboka ye na iimaliwa ohaya landa wo omitse dhoombete. Ohaya landele mo oshipundi hoka omuntu ha vulu okukuutumba uuna a hala okulonga sha ngaashi okushanga nande iinima ye noshitaafula mpono ha vulu okutenteka sha.

Mo mahala ngono gahuma gopashinanena ohamu kala muna ehala lyo kwiikoshela konyala mpono hapu kala puna okapomba oshowo okatemba moka omeya haga pitile uuna omuntu tiiyogo konyala , ohapu kala pwa tulwa othewa lyono hayi longithwa uuna omuntu tiiyogo konyala.

Ombanga yoStandardbank otayi londodha aantu kutya naya kale yatakamitha oongangala, oshoka otadhi longitha omalungula opoya kengelele aantu. Aantu otaya londodhwa kaya gandje uuyelele wawo kaantu, oshoka otaya vulu oku kanithilamo iimaliwa.

Ombaanga yoFNB ohayi okutha ombinga mokulongekidha omaudhano ngaashi: omatanga gokoonyala, nomatanga gokoompadhi. Uuna aantu ya dhana, aasidani ohaya pewa omagano goshimaliwa.

Ombaanga yaWindhoek oyina omashina gopondje ngoka omuntu taka vulu okulongitha uuna a hala okutula oshimaliwa kombaanga ye, okukutha oshimaliwa kombaanga nosho wo okukutha oshimaliwa shatuminwa kongodhi.

Aantu mboka yena iimaliwa ohaya landa uusikopa wayo mboka wa ningwa miipilangi wuna omambamba gooplasitika meni. Aantu mboka yehole iininima yawo yili melandulathano ohaya tonyo iikutu yawo eta ye yi tula momambamba ngaka opo oondunda dhawo dhikale dha yela dhili melandulathano.

Ombaanga yo Bank Windhoek ohayi longekidha omathigathano mono aantu haya kutha ombinga. Aasindani aanelago ohaya sindana omagano ga yoolokathana yamwe ohaya vulu oku kala ya pewa omagano giimaliwa.

Uuna aantu ya pumbwa oothewa ,omeya giiyimati ,oonamunate uusila wokuteleka ,uusila woku ninga oomboloto oshowo omagadhi gokulya ohaayi mositola moka hamulandithwa iinima mbika eta dhengitha pomashina mpoka haa gandja iimaliwa.

Uuna omuntu along oshilongo shontumba ngaashi okwoopaleka aantu omagumbo gawo, okuyoga iikutu, okupanda nokukulula omuntu ohapewa iimaliwa ndjoka halongitha okwii gwanithilapo oompumbwe dhe dhakehe siku.

Aanangeshefa osho wo aantu mboka haa yi kiilonga oye na iimaliwa. Aantu mbano ohaya kala niimaliwa oyindji tayi vulu okulanda omagumbo, oohauto osho wo okufutila uunona oosikola dhopaumwene.

Aantu mboka oonkulungu noyena ontseyo mokuninga iitaafula niipundi, ohaya ningi iitaafula niipundi miipilangi oshowoo miiti. Ngele yeyi ningi ohayeyi mbambeke opo yikale tayi monika nawa, tayi hili aalandi yeye yalande.

Uunafalama omuntu ahala oku tala oradio yomuzizimbe nenge ahala okuthuwapo oha kuutumba kiipundi myoka hayi kala moseti, opo a vule othuwapo nenge oku tala oradio ye yomuzizimbe. Aantu mboka yena iimaliwa ohaya tulamo wo omiyelo dhomasipili mooseti dhawo.

Aantu mboka kaye na ethimbo lyokuyoga oonguwo, okuopaleka omagumbo nenge okukangula, ohaya kongo aantu mboka haye ya ye ya longele iilonga mbika e taye ya futu iisimpo mbyoka taya vulu okuilandela nayo shoka ya pumbwa.

Oonkulungu oshowo aantu mboka yena uunongo ngele yahala oku ninga iisimpo ohaya ningi iipundi oshowo uutafula taya longitha iipilangi. Ohaya landitha iinima mbika kaa tu mboka yena omagumbo noyahala iipundi niitaafula momagumbo gawo.

Mondoolopa omuna omahala goku lila, ngono haga kala gena iitaafula niipundi. Iitaafula mbino ohayi kala tayi monika nawa osho wo iipundi ohayi kala tayi monika nawa ya yela nawa mbyono hayi kala tayi hili aantu ye ye metala noya mbestele iikulya mbyono ya hala oku lya.

Uuna aantu yalongo oshilonga shontumba , ohaya futwa ofuto yoshimaliwa. Iimaliwa mbyono ohayeyi longitha okwiikwathela noompumbwe dhawo. Ohaya longitha iimaliwa okulanda ngaashi iikulya, oothewa dhokwiiyoga nodhokuyoga, okufutila uunona oosikola , okutula oohauto dhawo omahooli ngaashi mboka yena omahooli noshowoo okulanda iizalomwa.

Aantu mboka haya longitha ombaanga ya NedBank otaya kunkililwa opo ya tale nawa uumbapila wawo womafutilo. Oshoka oongangala ota dhi vulu oku ya kengelela kutya oya ninga omafutilo ihe inaya ninga nande omafutilo ga sha.

Oositola dhimwe ohadhi landitha iilandithomwa yomomagumbo ngaashi omasiga gokuteleka, omakopi gokufulukitha omeya, iikangule, oombiga. uuna omuntu a pumbwa oompumbwe nokuna iimaliwa ohayi mositola ndjika opo eki ilandele shoka apumbwa

Muundjugo oshowo momahala goku telekela momagumbo ohamu kala mwatulwa uupomba mbono hawu kala wuna okatemba. Aantu ohaya iyogele mo koonyala. Ohapu kala wo puna okalapi koku itheta hono haka longithwa uuna omuntu iiyogo koonyala.

Opuna oositola dhimwe hadhi landitha oongala osho wo oolamba dho piitafula. Yamwe yomaantu mboka ya hala okupa aaholike yawo omagano, ngaashi pomavalo gawo, oha yeya landele oongala nenge oolamba ndhoka hadhi kala dha tulwa piitaafula dhi monikithe moondunda nawa.

Opuna aantu mboka haya ningi iipundi yo mooseti osho wo iitafula, aantu mboka yana omagumbo noye na iimaliwa ohaya landele iipundi mooseti dhawo osho wo iitafula mpoka aantu taya vulu okukuutumba.

Aantu ngele ya talelepo iilongo yimwe. Opu na iilongo yimwe ihamu vulu okulongithwa iimaliwa yoshilongo sheni . Ngele owa hala okulandasha iimaliwa mbi wazi nayo koshilongo dheni ohayi lundululilwa niimaliwa yomoshilongo mono opo wu wape oku yi longitha.

Iipundi niitaafula yimwe oha yi longwa miipililangi, eta yi tulwa omasipili opo yi ksle ta yi Monika nawa. Aantu mboka yena iimsliwa no ha ya longo, oha ya landa iipundi niitafula opo ya tule mehala lyawo lyo ku lila.

Ombaanga yaNEDBANK ohayi longekidha iilongadhalwa, omathigathano gokutondoka, mboka ya hala oku kutha ombinga ohaya futu oshimaliwa shontumba opo ya kuthe ombinga methigathano, taya tondoka ookilometa dhontumba methimbo lyangambekwa.

Opuna omahala ngoka haga landithwa iikulya yatelekwa nale, ohaga kala gena iikulya ngaashi uukuki, omakuki, uumboloto, oomboloto, onyama, omihaka osho woo oohi. Uuna omuntu azi megumbo inaalya ohavulu okupita pehala mpaka eta landa shoka ahala shatelekwa nale.

Okankela oyili tayi dhipaga aantu moshilongo muka, onkene ombaanga yoBank Windhoek ohayi longekidha iinyangadhalwa oshowo omathigathano mono aantu mbono yahala okukutha ombinga, haafutu oshimaliwa shontumba opo yakuthe ombinga methigathano. Iimaliwa mbino ohayi gandjwa opo yika kwathele aantu mboka taya lumbu nokankela.

Ombaanga yo Bank Windhoek ohayi longekidha iinyangadhalwa moka hayi gandja dhimwe dhomoompumbwe kaanasikola . Oompumbwe ndhino ongaashi omatete, omeya giiyimati, oothewa dhokwiiyoga, omiti dhokomayego nosho tuu.

Mongaashingeyi kehe gumwe okwa hala egumbo lye lyi kale lyopomuthika gwopashinanena. Aantu mboka ya longa nuudhiginini oye na omahala momagumbo gawo moka ya landela mo iipundi yopashinanena oshowo iitaafula mpoka taya vulu oku tenteka iinima yawo.

Ombaanga yaNedbank otayi londodha aantu kaya gandje uuyelele wawo wopawumwene, uuyelele wawo koombaanga koonomola dhoka hadhi yadhengele tawu pula uuyelele mbo. Ombaanga kayina esiku yikudhengele tayi ku pula uuyelele wopawumwene.

Oositola dhoonguwo ohadhi kala dhina iikutu ya yoolokathana ngaashi oombulukweya, uumbindja womayako omafupi, oombindja oshowo oongaku. Uuna aantu yahala yimwe yomiipumbiwa mbino, ohaya yi poositola dhoka hadhi landitha iikutu.

Moositola dhiikulya ohamu kala muna ehala mpoka hapu landithwa iiyimati niikwamboga uuna omuntu a hala iiyimati oha kutha iiyimati mbyoka a hala etayi vihwa opo aantu ya mone ondando yawo.

Aantu mboka oonkulungu no ye na uunongo, ohaya longitha uunkulungu wawo nuunongo wawo opo ya honge iihongomwa miiti nomiipilangi yimwe yomiihongomwa mbyono ongaashi iitafula, iipundi noosikopa.

Oseti olyo ehala ndyoka ha li kalwa omutumba kaanegumbo uuna ta ya tala oradio yomuzizimbe, nenge kaayenda uuna yeya oku talelapo. Mboka ye na iimaliwa oya landela mo iipundi ,yoku kala omutumba osho wo oshitaafula shokutenteka omambo, niikunwa uuna aantu ta ya nu.

Aantu mboka kaayehole okuyoga koonyala, nange ye na iimaliwa ohaalanda omashina gawo gokuyoga iikutu. Omashina ngano ngaashi moositola dhimwe oto ga adha geli koondando dhagwa pevi.

Aantu mboka kaye na oofalama osho wo iikunino yiiyimati niikwamboga ohaya landa iiyimati niikwamboga moositola ndhoka hadhi landitha. Oositola ndhika ohadhi landa iikwamboga niiyimati kwaa mboka ye na oofalama oonene e taye ya ye yi landithe.

Oositola dhimwe ohadhi landitha iikulya ya telekwa nale, naambyoka omuntu ha thikile owala tali, inaayi pumbwa oku telekwa. Aantu mboka haya ende oondjila oonde, ohaya thikama moositola muka, opo ya lande iikulya yawoya tsikile nondjila.

Iimaliwa yaNamibia oyina omalwaala ga yoolokathana. Aantu ngele ya hala oku landa iipumbiwa yawo ngaashi omahini, omboloto, omagadhi gokulya, omagadhi goku gwaya, omakoloni, ohaya longitha iimaliwa opo ya fute.

Aantu mboka yena iimaliwa ohaya ilandele omashina gawo gokupupyaleka moondunda ngoka haya longitha pethimbo lyuutalala yi ikaleke kokule nokusa uutalala. Oositola dhi hadhi landitha omashina ngano omathimbo gamwe ohadhi ga landitha kondando ya kuluka.

Oonkulungu naamboka yena uunongo wokuhonga iinima miipilangi nomiiti. Ihaya ningi owala iipundi, iitaafula noshowoo oombete , ashike ohaya vulu wo okuninga omagumbo goombwa miipilangi nomiiti.

Ombaanga ya Namibia oya ndulukapo oshimaliwa oshipe shoondola omilongo ndatu. Oshimaliwa shino oshina omathano gaaleli yetu, yotango yeli yatatu ya Namibia.

Aanyu mboka yena ombaanga ya Standard bank otaa vulu oku longitha uukalata wawo yapewe iimaliwa moositola. Shampa wayi moshitola oho landa sha eto futu tolongitha okakalata koye ngoye tolombwele omuntu ngoka talongo peshina ekupe oshimaliwa.

Mongashingeyi kehe gumwe okwa hala iimaliwa, aantu ohaya kongo iimaliwa mo mikalo dha yooloka. Yamwe ohaya yogele aantu iikutu e taya futwa. Yamwe ohaya opalekele aantu omagumbo gawo e taya futwa. Aantu yamwe ohaya landitha iikutu no yamwe ohaya landitha iikulya ya telekwa.

Oositola haadhihe hadhi landitha iikulya nohaadhihe hadhi landitha iikutu. Dhimwe dhomoositola ohadhi landitha iiyata mbyoka aantu haalanda yaka hondjelwe iikutu yawo kaahondji.

Omuntu ngele eli mompumbwe yiikutu ngaashi oombindja, oombulukweya, uuhema womaako omale, uuhema womaako omafupi, oohulukweya, ohayi moositola dhoka hadhi landitha iikutu, ta kongo mo shoka a hala ye ta gandja oshimaliwa.

Muuyuni wonena ngele owa hala wu kale wuna iisimpo, owu na okulonga nuudhiginini to kongo iilonga mbyoka tayi kupe iiyemo. Uuna wunaiiyemo yoye oto vulu oku igwanithilapo oompumbwe dhoye dhakehe esiku.

Aantu mboka kaayenasha oombaanga dhaBank Windhoek otaya vulu okutula iimaliwa moombaanga dhaamboka yena ombaanga yaBank Windhoek osho wo mboka yena oombaanga dhilwe, taya longitha omashina gaBank Windhoek ngoka geli kondje yombaanga. Omuntu ota vulu oku tula ko iimaliwa yaadha pomayovi gatano.

Opuna omahala ngoka gomainyanyudho haga kala gena omeya mka aantu haya mbwindi nomuzile uuna omuntu a mana oku mbwinda oha kuutumba momuzile moka, opo a thuwe o uuvithe omwenyo gwe nawa.

Aantu mboka yena iimaliwa ohaya landa oombete dhawo dhokulala, omitse dhoombete oshowo uupundi mboka hawu kala wuli komagulu gombete, mbono omuntu ha vulu okulongitha uuna ahala okuya kombete, nenge taziko kombete.

Aantu mboka yena iimaliwa, noyahala okwiiyuvitha nawaa, ohaalanda iipundi mbyoka hayikala yafa omakwilika ngele omuntu okweeli akuutumba ohavulu okwiikwilika afa ekwilika. Iipundi mbika ohayikala yaningwa miipilangi nohayipayindwa yikale tayimonika nawa.

Aantu mboka te na iimaliwa noya hala okoopaleka momagumbo gawo mukale tamu monika nawa, ohaya landele mo uutaafula mboka hawu kala waningwa koonkulungu. Uutaafula wumwe ohawu kala womasipili tawu monikitha momagumbo nawa.

Ooseti dhomo magumbo gamwe ohadhi kala dhili pomuthika gopashinanena dha huma komeho. Ohamu kala muna oradio yomuzizimba, iipundi mbyoka hayi kala ya tulwa uukusinga noshitafula hashi kala sha tentekwa okameno opo mehala mukale tamu monika nawa.

Aantu mboka haya longo ye na iimaliwa nomagumbo gawo gopashinanena na oyehole iinima iiwanawa, oya landa iipundi yawo yomooseti mbyoka hayi ithanwa omatyofa. Ohaku kuutumba aantu uuna ya hala okuthuwapo nenge taya tala oradio yomuzizimbe.

Momagumbo goshinanena omuna ehala lyokulila mpono aantu haya lile oshuumbuluwa, omuha osho woo uulalelo mehala moka ohamu kala muna shitaafula mpo aantu haya tenteke iikulya yawo uuna taya li niipundi mbyoka haya kuutumba. Yimwe yomipundi niitafula ohayi kala yalongwa miipilangi nosho woo miiti.

Ombanga yoNedbank ohayi gandja omikuli kaantu mboka yapumbwa iimaliwa yafute oosikola, yalande omagumbo, yalande oohauto. Iimaliwa mbino omuntu oheyi pewa ee teyi futilepo nale ihe komwaalu ngono oheya agwedhako oopelesende dhontumba.

Ombaanga yoNEDBANK oyina omashina omanene ngono haga kala geli kondje yombaamba. Omashina ngano oha ga longithwa kaantu uuna ya hala oku tula iimaliwa koombanga dha wo nenge ya hala oku tula iimaliwa koombaanga dhaantu ya lwe.

Aantu mboka ye li momagumbo goshinanena, mu na olusheno, mboka haa longo naamboka ye na iimaliwa, ohaa landa omakopi gokokusheno ngono haga longithwa oku fulukitha omeya, opo omuntu a vule oku ninga otee, nokwiiyoga omeya ga pupyala.

Mongaashi ngeyi kehe gumwe okwa hala iisimpo. Aantu oyena omikalo odhindji ndhoka haya longitha opo yavule okumona iimaliwa yamwe ohaya vulu oku yoga iikutu etaya futwa, yamwe ohaya vulu oku opaleka omagumbo etaya futwa noyamwe ohaya yogo oohawuto etaya futwa.

Ombaanga yo FNB otayi londodha aantu kaya indile iimaliwa otayiti ;aantu naya indile owala iimaliwa ngele yeli mompumbwe lela noya pumbwa ekwatho lye endelela ,nongele oyi indile oshimaliwa shomuntu nayeshi shuneko meendelelo

Oonkulungu ohadhi hongo iitaafula miiti nomiipilangi. Hayi kala ya ngongwa nawa tayi monika nawa, tayi hili aantu opo ye ye ya lande. Iitaafula mbika ohayi longithwa momagumbo ngaashi mookombitha, mooseti osho wo moondunda dhokulala yi wape okutentekwa iinima.

Aantu ohaya hongo iipundi niitafula miipilangi osho woo miiti. Uuna yamana oku honga iitaafula mbika niipundi, oha yeyi landithapo kwaamboka yena iimaliwa opo woo nayo ya monemo iiyemo.

Ositola olyo ehala moka aantu haya landa iipumbiwa yawo ngaashi iikulya, oothewa, omasiga gokuteleka, ookila dhokutalaleka osho wo omakopi gokufulukitha omeya. Uuna omuntu a kongo mo shi a hala mositola e te shi mono ohayi peshina mpoka ha dhengitha oshinima she shoka shontumba e ta futu.

Uuna wahala wutale kutya kombaanga yoye okuna ingapi ombaanga yaBank Windhoek oyina omashina omanene ngono haga kala kondje yombaanga. Omashina ngano otovulu okugalongitha opo wutale kutya kombaanga yoye okuna iimaliwa yithike peni, itoonanwa nando oshimaliwa shasha.

Ombaanga yaNedbank oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi longekidha iinyangadhalwa yomathigathano. Aantu ohaya kutha ombinga miinyangadhalwa mbika nohaya sindana omagano ga yoolokathana ngaashi iimaliwa.

Oositola dhimwe ihadhi landitha owala iikulya, ihe dhimwe ohadhi landitha iipumbiwa yilwe ngaashi oondjato dhiikutu , oondjato dhopeke oshowo oongaku. Uuna omuntu a hala yimwe yomiipumbiwa mbika oha talele po ositola ndjika hayi landitha iinima yatya nge.

Muuyuni oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho yayoloka kiilongo iikwawo. Iisimpo mbika kayina ongushu dhi thike pamwe, odha yooloka. Ngele omuntu okwa hala oku longitha iimaliwa yokoshilongo shimwe moshilongo shawo, ohayi vulu oku shendjelwa miimaliwa yomoshilongo moka nenge tayi vulu oku longithwa owala inaayi shendjwa.

Ombaanga itayi ku endelelitha wutume oshimaliwa onkene aalongithi yombaanga otaya kumagidhwa ya kotokele ongangala yo inaya gandja uuyelele wawo woombanga ku kehe gumwe oshoka otaya vulu okukanithila mo iimaliwa.

Aantu mboka yeli momagumbo gopashinanena noga huma ngele yahala okwiiyoga koonyala ohayii yogele pehala mpoka puna okatemba noka pomba. Ngele omuntu tiiyogo koonyala omeya ngoka tiiyogo ohaga pitile kokatemba guuka komalambo ngoka hakuyi omeya ngoka ga longithwa nale.

Iipundi mbyono ha yi kala ya kuutumbwa kaantu momagumbo uuna taya kundathana nenge taya tala olaadiyo yomu zizimbe, ohayi kala woo ya tulwa uukuusinga. Uuna omuntu wa kuutumba koshipundi oha kala athuwa po lela omwenyo gu uvite ombili.